Ghano ghaligho olugudho mulimu abaana abali kutambula ke baana bato, oghundhi aveire kala ya bululu, oghundi aveire kala myufu baveire ne mpale ndhirugavu. Kumbali ghaliyo emiti gya kiragala mu maiso ghaliyo omukazi ali kutambula.

Ghano ghaligho eirike liri mwisubi, eirike liri mu langi endhirugavu, era nga lityamireku mwisubi nga liboneka nga li ghumwiremu ku.

Ghano ghaligho omuntu nga aboneka ke muzungu agemye ekidhome alikinhiga kivemu ebintu kivemu amaadhi oba sabuni gwe banabisa mungalo.

Ghano ghaligho ebisolo by'omu maadhi era ke biri mu nandha, mu maadhi ke biri mu langi endhirugavu ni kitaka ke biri ghalala nga bingi.

Ghano ghaligho olugudho, kumbali kw'olugudho kuliku eisubi lya kiragala ghaligho ne kisolo ekili ku tambulira ku lugudho.

Ghano ghaligho engoye dhebapanze ku bubagho k'engoye dhino dhifanana oti bitengi era olundhi lutunge waliwo n'ebikofira, dhiri mu langi dh'endhaghulo kisitaka, kyenvu kiragala ghabagho no bugoma obutono.

Ghano ghaligho ekizimbe kya kalina kumbali kwakyo kuliku ente eri mu langi endhirugavu ne ndheru.

Ghano ghaligho ekizimbe ekighanvu nga kya kanisa kuluya kuliku ekisansa kiri mu langi eya kilagala, ekizimbe kili mulangi eya kitaka.

Ghano ghaligho edulaamu dhino dhebafumbiramu omwenge, dhebafumbiramu omwenge oba waragi. Kumbali ghaligho amaadhi agali kulukuta ghabagho ne kidhomolo.

Omusaadha ali kutunga ekyalani ghano ghaligho ebafu ne ngoye.

Ghano ghaligho enhimiro eya matooke nga gali mu langi ya kilagala kuliku ne ndhagala, ku bigogo kuliku endhagala dhili mu langi eya kilagala.

Ghano ghaliwo ebikofira biri mu langi edhendaghulo eyakitaka, eya bululu, endirugavu, eya kiragala kebadhipanze ghalala, kebadhiyilike ghalala

Ghano ghaligho omusaadha nga era aboneka nga agheesa ebintu okuva mu itaka, nga ghaligho ebbafu. Nga omusaadha ayambeire esati eri mu langi ya bululu.

Ghano ghaligho abaana bali mu kibina bambeire yunifoomu ya kala ndheru ni kitaka baghanike emikono era ke batyeime ne bitabo byabwe ku ntebe dhe batyamaku.